Ubworozi bw'impene ni ngira kamaro ku miryango ubwa mbere ubworozi bw'impene butanga inyungu kumuryango kuko impene zororoka vuba kandi zorohereza aborozi kubona amafaranga mu rudandazwa ubwa kabiri imbene zirororoka mu buryo bworoshe ntizikeneye ibiribwa bizimvye cane.

Ibarabara rya kaburimbu n’inzira n’amabuye yegeranyijwe kugira abantu n’imodoka bibashe kunyuramwo neza birakorwa igihe imihanda isanzwe iba itarashobora kwihanganira imodoka nyishi canke imvura nyishi.

Itabi ni igiterwa gifise amababi mare mare kandi gikura mu mirima y'abarimyi benshi. Ubwoko bwinshi bw'itabi burimwo nikotine ikaba ari ikinyabutabire gifise ingaruka mbi ku mubiri.

Imisozi nudutumbiri twisi dukura hejuru yubutaka busanzwe , dukunda kugaragara mugihugu c'uburundi aho dutuma abantu hasa neza Kandi hakagira umwuka mwiza .

Imisozi iratanga ubwiza burengeje. Raba nk'ibihuru, amababi, bituma ahantu hasa neza kandi hafise ubuzima. Ku misozi, abantu barashobora kubona amazi meza, ava mu mizingo, bagashobora guhinga mu bibanza bitandukanye.

Ikigori ni ingirakamaro mu buzima bwa misii yose, kuko gitanga ibiribwa bihagije gifasha kurwanya inzara, kandi kigatuma imiryango ironka ico gufungura.

Ishu n'igitegwa k'imboga gikundwa kubera uburyohe bwaco nakamaro gifise kumubiri kirakura neza mu butaka bufise izuba n'imvura ihagije kandi kirashobora kuramba igihe kirekire iyo kitabwaho neza.

Kugira ubwatsi mumurima bifise akamaro kanini kubutaka nuburimyi. Ubwambere ubwatsi burinda ubutaka kwangirika no gutakaza intunga mubiri bigabanya isuri kandi bigufasha ubutaha kugumana ubushobozi bwo gutanga umwimbu.

Amashamba nigice gihambaye cane mubidukikije kuko arimwo ibiti ibimera ninyamanswa zitandukanye zibana muburyo bwo gufashanya. Atanga oxygen abantu ninyamanswa bakeneye kugira baheme neza kandi agafasha mugusukura ikirere.

Iyo misozi iboneka henshi mu Burundi iboneka mu bice bitandukanye vy'igihugu igatuma ahantu hasa neza cane ayo mataba atuma haba ahantu heza ho kurima kuko ubutaka bwaho bushobora gutanga umwimbu mwiza.

Imirima ishobora kugira ingorane canke inyungi bivanye n’ubushuhe buri mubutaka, iyamazi ari make cane ibiterwa biruma bigahagarika gukura bigatuma umwimbu ugabanuka ariko iyamazi ari meshi cane imizi irabora Igihingwa kigapfa canke kigakura nabi

Agasuka k'ifuni n'igikoresho c'ingenzi mu mirima. Gakozwe n'icuma, gafasha cane cane abarimyi mu gukora ibikogwa vyabo. Ako gasuka karorohereza gukura ubutaka, gukura imbuto no gukwiragiza ifumbire.

Inkoko ni igitungwa ciza cane, haraba vyorora kugira ngo zitange inyama, zitange amahera canke zitange amagi. Biterwa nico ushatse.

Amasumo afise akamaro kanini kubidukije ku bukungu n'ubuzima bw'abantu, ubwambere atuma haboneka amazi asukuye kandi akenenewe kubantu no ku matungo n'ibemera vyo mu bidukikije atanga kandi isura nziza yakarere bityo agatuma habaho ubukerarugendo.

Ingurube ifise akamaro kanini m'umuryango no mu nyungu nzaborozi, ubwambere itanga inyama zoroshe gutegura zifise proteine nyinshi zifasha gukomeza umubiri no gutanga inguvu.

Utuyira tw'ikirundi n'inzira nto abantu baca banyuramwo bagenda n'amaguru canke n'amakinga, kenshi tuba turi hagati y'imirima canke ku misozi abanyagihugu batwifashisha mu kuja mu mirima kuja kw'isoko canke kuja kuramukanya, naho tuba dutoyi turafasha cane mu buzima bwa buri musi, kuko duhuza ingo n'ahandi hantu hatandukanye.

Mukirundi bagira inyambo n'igitungwa gikomeye cane kandi gifise agaciro mumuryango n'umuco wabarundi ,Inyambo zifise umubiri muremure ,amaguru akomeye kandi zigira amabere manini hamwe n'umutwe winyamibwa.

Indimu imbuto nto, zifise uruhu rwicatsi Kandi zikaba zifise uburyohe burura .Uzikura mumisitane ,canke mumurima mito zikenera imvura hamwe n'ubutaka bwiza ,kugira zigire umwimbu mwiza

Ibiti bifise akamaro kanini mu kurinda ubushuhe mu bidukikije no mu buzima bwa bantu amababi y'ibiti atanga igitutu bigabanya ubushuhe bwishi ku butaka n'ahantu abantu bahurira.

Inkazi ni inyamaswa ikomeye kandi yihuta , iboneka mu mashamba no mu misozi yo mu Burundi , ico gikoko gifata inyamaswa nto zo mw'ishamba ningoga na ningoga , kugira kibone imfungurwa .

Mu burundi hariho amoko atandukanye y'inyoni ziba hafi yamazi kandi n'inzuzi zaho zigira akamaro kanini mubidukikije n'ubuzima bw'abantu ubwambere inyoni ziba munzuzi nk'inyoni z'amazi zikunda ibice vy'amazi nahantu hameze neza.

Inzovu n' inyamaswa nini, kandi ikomeye ikunze kuboneka mu bice bifise amazi mu burundi no mu karere ka afrika y'ibiyaga binini zikunze kuba mu mazi mu gitondo, ariko mw'ijoro zikaja ahantu hari ubutaka kurya ubwatsi n'ibindi bimera, kuko inyamaswa nk'izo zitakunza kurya inyama.

Itabi hamwe n'ibindi biyovya bwenge, bikorera nabi umubiri bituma umutima ukora nabi, amaraso akagenda buhoro, kandi n'umwuka ntushike. Ibiyovya bwenge birashobora gutuma imitsi iziba.

Imvubu ni inyamaswa nini ikunda kuguma hafi y'amazi nk'uruzi canke ikiyaga. Ifise umubiri munini hamwe n'amaguru magufi. Kandi ishobora ku guma mu mazi igihe kinini kugira irinde ubushuhe.

Gutera ibitoke nigikorwa gisaba gukoresha neza ubutaka no gukoresha uburyo bukwiye kugira bitange umwimbu mwiza. Ubwambere ubutaka buracukurwa kandi bugashirwamwo ifumbire kugira buronke intungamubiri.

Uburimyi bwa kijambere bukoresha uburyo bwo kuvomera bugezweho. Ni ivyingira akamaro cane mugutuma ibiterwa bikura neza, nogutanga umwimbu mwinshi. Ubwa mbere ubwo buryo butuma amazi ashika kubiterwa mugihe gikwiye, cane cane mugihe c'izuba ryinshi canke igihe imvura yabaye nke.

Inka yifirizone ninka izwi cane kumusaruro mwinshi wamata kandi zifise akamaro kanini kubworozi. Ubwambere zitanga amata menshi kandi meza afise intunga mubiri nyinshi zifasha umubiri wumuntu gukomera cane cane kubanta nabantu bakuze.

Inanasi icamwa kiryoshe kandi gifise akamaro kanini ku mubiri bwambere kirimwo vitamini c nyinshi ifasha gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri nokurinda ingwara ica kabiri kirimwo amazi menshi afasha umubiri kugumana ububobere.

Inka z,inyambo ni ubwoko bw,inka buzwi cane kubera amahembe maremare kandi agororotse bituma zigaragara neza kandi zikunzwe mumico kama izo nka ziboneka cane mukarere k'Afirika y'ubuseruko kandi zifise agaciro kanini mubuzima bw'abantu.

Ukurima kw'umwete akaba ari yo inkingi ya mbere y'iterambere ry'umuryango mu kurwanya inzara ico gikorwa kikaba gifise akamaro gakomeye, kuko ariho hagandurwa umwimbu uzofasha urugo kuronka icura n'ico ugurisha kugira ngo yinjize amahera.

Imvubu, nigikoko kinini cane kiba mumazi, inzuzi nibiyaga. Umubiri waco ugira ubunini bwinshi, uruhu rukomeye rufise ibara risa nivu ririmwo umutuku mutoya. Igira umunwa mugari urimwo amenyo manini akomeye.

Imbata zirya ibimera n’udukoko dutoyan’ibindi binyabuzima vyo mu mazi umusaroru wazo harimwo inyama, n’amagi ,bigafasha imiryago

Kwirinda ubushuhe bwinshi ukoresheje ibiti, ni uburyo bwiza kandi buramvye bwo kurinda umurima n'ibidukikije. Ubwambere gutera ibiti bitanga igitutu, bifasha kugabanya ubushuhe buturuka ku zuba bigatuma ubutaka butuma, kandi ibiterwa bikura neza.

Gusasira ibiterwa bifise akamaro kanini mu burimyi. Ubwambere gusasira bifasha mu kubungabunga amazi mu butaka kuko bituma ubutaka budakama ningoga bigafasha ibiterwa biguma bifise amazi ahagije.

Inzira z'ikirundi ni inzira nto zikoreshwa n'abantu mu kugenda hagati y'imirima canke mu misozi tuba duto kurusha amabarabara manini ariko tugafasha cane mu kugira ngo abantu bahace ata ngorane.

Inka yifirizoni n'ubwoko bw'inka buzwi cane kubera ubushobozi bwayo bwo gutanga amata menshi kandi meza, zifise umubiri munini, amabere akomeye, n'amagufa akomeye bigatuma zitanga umusaruro mwinshi kandi uhagije mugihe kirekire.

Amazi afasha umubiri winka gukura neza gutuma amata aba meza kandi menshi nugukomeza inguvu zumubiri iyinka zishotse neza zigira umwimbu mwiza zigakura neza kandi zigafasha aborozi kubona inyungu

Gukoresha imiti mubiterwa bishobora kugira ingaruka mbi iyo bitakoreshejwe neza. Iyo imiti ikoreshejwe murugero rurenze canke muburyo butizewe, bishobora kwangiza ubutaka bigatuma intungamubiri zitashobora kuboneka neza mubutaka.

Ibiyaga bifise akamaro kanini mu gutwara abantu n'ibintu no mu budandazwa, ubwambere ibiyaga bifasha mu gutwara abantu mu buryo bworoshe kandi buzimbutse, abantu bashobora kwambuka baciye mu biyaga bakoresheje ubwato bigatuma urugendo rugabanuka.

Ingeregere n'inyamaswa yo mu misozi, izwi cane kubera umuvuduko wayo mwinshi, ifise akamaro kanini ku bidukikije no ku bantu, ubwa mbere ingeregere ifasha mu kubungabunga urusobe gw'ibidukikije kuko irya ubwatsi n'ibimera bigatuma bidakura birenze urugero.

Inkwi n’ibiti vyaciwe bigakoresha mumirimo itandukanye, nko kubaka amazu, guteka, canke gutanga umuriro. Bikura kubiti binini, kandi bikenerwa cane mumiryango, nomubikorwa vyubwubatsi.

Inkwi ni ibiti vyumye canke ibice vyavyo bikunze gukoreshwa muguteka no gutanga ubushuhe , mumiryango myinshi nikwi nikimwe mubukoresho vyingenzi mugikoni kuko bifasha muguteka inrya nibindi.

Abarimyi barakoresha intoke canke igikoresho vyoroshe kugira batore neza. Iyo ibiharage bimaze gutorwa ,birashobora guhingurwa mubu sitani. Ugutonora bituma abarimyi baronka imbuto zinyamibwa, intunga mubiri, ndetse n'ibindi.

Ivoka rifise akamaro kanini kubuzima bgabantu no kumiryango. Ubagmbere ivoka rifise amavuta meza afasha umutima gukora neza, no kugabanya ingwara z'imitima, irimo na vitamine nyinshi nka vitamine E,C na B

Inuma n'inyoni ikunze kuboneka hafi y'abantu canecane mu mihana canke ku nyubako ibifise mubiri muto amababa akomeye n'amabara atandukanyi nk'ivu umweru canke mu kara.

Ibisagara n'uburyo abantu benshi bimukira hamwe, bakava mumicungararo bakaja kuba mubibanza vyubatse neza. Bigizwe namabarabara, amazu, amasoko nibikorwa vyakazi bitandukanye.

Kwitaho inyana ni igikorwa gikomeye mu kurinda ubuzima bwazo kugira zikure neza. Iyo inyana zivutse zigomba guhabwa amata ako kanya kugira ngo zigire inguvu n'ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara.

Itunda, n'imbuto ifise uruhu rukomeye inyuma. Imbere hakabamwo utubuto twinshi dutukura, turimwo umutobe mwinshi. Ico camwa gikunda gukurira kugiti kirimwo ubusitani canke hafi y'ingo.

Ingona ni nyamaswa ikomeye iba mu mazi. Ikunda kuba mukiyaga, mu nzuzi n’ayandi hantu hafise amazi ,zifise umubiri muremure, amaboko magufi ariko akomeye.

Inka, ni inyamabere nini. Ikunda kuguma mu mirima canke ku busitani. Ifise amabere menshi hamwe n'amaguru akomeye. Ikaba ifasha mu gutunganya ubutaka no gutanga ibiribwa.

Imbata n'inyamabere ikunda kugenda ku mazi no ku butaka bw'ahantu hafi y'uruzi canke ikiyaga ifise amababa yoroshe hamwe n'amaguru yihariye afasha kugenda ku mazi neza.

Ubwiza bw'ibiyaya n'inzuzi buragaragara ukuntu amazi atemba neza hagati y'ubutaka bwagutse, bigatanga ahantu heza ho kuruhukira, no kwitegereza ibidukikije. Ibiyaya biba bifise ubwatsi bubisi, ibiti, n'ibimera bitandukanye bigatuma ahantu hasa neza kandi hakurura abantu.

Mu burundi haraboneka imboga zitandukanye zikoreshwa mu gutegura indya zo mu muryango murizo harimwo imisoma, imikubi, ibishayote hamwe n'imyungu izo mboga zose zifasha cane mu buzima bwa minsi yose kuko zitanga ivyankenerwa mu mubiri.

Kurimira mu misozi bifasha mu kurinda isuri y’ubutaka, bituma amazi y’invura adasohoka vuba kandi bigatuma ibiterwa bikura neza. Uburyo bukwiye burimwo gutera imbuto neza, kwita k’ubutaka kugira umwimbu urusheho kuba mwiza.

Imisozi ifise akamaro ku bidukikije Kuko igabanya isuri, ikarinda ubutaka kubura amazi canke intunga mubiri. Ibimera n’inyamaswa bikura neza mu misozi kubera ko bironka ubushuhe buhagije n’amazi.

Ikirere ciza gifise akamaro kanini muburimyi, umbwabere ikirere ciza gituma ibiterwa bikura neza kuko iyo imvura izuba n'umuyaga biza rugero, bituma imyaka ikura neza kandi uburimyi nabwo bugenda neza.

Hari uburyo bw'inshi umuntu ashobora gukoresha mu kurinda urima kugira ibitegwa bikure neza kugira kandi umusaruro urusheho kwiyongera gusiza, umurima kenshi gukoresha imiyoboro y'amazi no kuvomera neza.

Inka y’ifrizone n’ubwoko bw’inka zororwa cane kubera amata menshi zitanga. Iyo nka irazwi ku bworozi bwa kijambere Kuko ifise ubushobozi bwo gutanga amata menshi kurusha ubwoko bwinshi bw’inka zisanzwe.

Igitungwa c'impene ningira kamaro ku banyagihugu ubwambere n'isoko y'inyungu ku borozi kuko igurishwa ku masoko mu buryo bworoshe kandi ikenerwa cane kuyorora bitanga akazi ku bantu nko mu kuyitaho, ku yirinda ingwara no ku yigurisha.

Ibiyaya n’inzuzi, n’amazi akomoka k’ubutaka canke mu misozi. Akoreshwa mu buzima bwa minsi yose nko kunywa, guteka, gukaraba no kwuhira ibiterwa.

Impene zifise akamaro kanini kumiryango no kuburimyi. Zitanga inyama nzinza, zifise proteyine nyinshi zifasha gukomeza umubiri no gutanga ingumvu. Amata ari ningira akamaro kumiryango, aryoshe kandi afise intangamubiri zifasha bana nabantu bakuze kumererwa neza.

Umusambi ninyoni isa neza ifise amabara meza. Iyi nyoni ikund akuba mubibanza bifise amazi, mubiyaga, mumirima, nahantu hatuje.

Indimu ikoreshwa muguteka no mukunwa amazi. Irafasha no mukuryosha ibifungurwa no gutuma ibinyobwa biryoha. Ishobora Kandi gukoreshwa mugusukura umubiri canke mugufasha kugabanya uburuhe

Ubwiza bw'inzuzi buragaragarira mu buryo amazi atemba neza, agatanga amajwi aruhura kandi agatanga n'ishusho y'umutekano n'ituze, inzuzi ziba zifise amazi asukuye, bigatuma hasa neza kandi hakurura inyoni n'inyamaswa.

Kurima ibiterwa bitandukanye mu mirima, bifise akamaro kanini muburimyi, muburyo bwo gutera imboga n'izindi mbuto zitandukanye bituma ubutaka bukoresha neza intungamubiri, bikagabanya n'ingwara zishobora gufata ibitarwa, ivyo bituma haboneka umwimbu mwiza .

Imamfu, ninyamaswa nini yo mumashamba. Izwi kungumvu nyinshi nubwenge bwayo. Iba cane mumashamba manini yibiti vyinshi, cane cane mumisozi ifise ibicu nubushuhe bwinshi.

Indimu ifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu kandi ikoreshwa mu buryo bwinshi mu buzima bwa buri musi, kurya indimu kenshi bituma umubiri ugumana ubuzima bwiza amagufa akomera, umutima ukora neza kandi umubiri ukagira inguvu zihagije.

Ubuzima buri mu nzuzi burimwo ibinyabuzima bitandukanye nk'amafi, udukoko two mu mazi, ibimera biba mu mazi, n'inyoni ziba aho hafi y'ayo mazi, ivyo vyose bigafatanya mu kubaka ubuzima bukomeye kandi burimwo ugufashanya hagati yavyo.

Indimu akamaro kayo magara kenshi kagaragara mu gukingira ingwara, gukomeza uruhu, no gufasha igubwurwa gukora neza. Indimu irashobora no gukoreshwa mu kuvura umutwe, kugabanya umunaniro, ndetse no gutunganya amazi yo kunwa.

Inzovu n'inyamaswa nini ikunda kuba mumazi n'ahantu hari ubushuhe. Ifise umubiri munini amaboko magufi ariko akomeye kandi igira uruhu rukomeye rutuma idashobora kugwara cane mugihe iri mumazi.

Ibiti ni ngirakamaro bitang' imbuto; amababi; inkwi, bigafasha abantu mu mirimo ya misi yose nko kurya; guteka; n'ubwubatsi. Kwita ku biti no kubirinda ingwara bituma bikura neza; bikagumana ubwiza; n'umwimbu.

Gupompa imiti kubiterwa bifise impavu nyinshi zikenewe, bikorwa kugira ngo bikingire udukoko twonona amababi n'imbuto. Ingihingwa kigakomeza gukora neza ata nkomanzi.

Kurimira hamwe vyari umugenzo w'ikirundi kwari ugufatana munda, mukugira ngo umusaruro ube mwinshi kandi banawusangire, rero bavyita akenshi gukora ikibiri, hari abantu benshi babikora kubera ko badafise

Itabi ubwambere nambere n'igiterwa. Ariko kiba kigamijwe gucuruzwa muburyo novuga bunini. Ariko nkuko tubimenyereye sikintu ciza, gitera ingwara iyo Umuntu akiriye cane canke agiteye.

Inyubako zitarahera usanga baraziretse zikameramwo ivyatsi vyinshi, bigatuma rero Abantu bakunda no kuhakinira abana cane cane ndibuka cane igihe tukiri bato ukuntu twakunda gukinira ahantu hameze gutyo vyaba ari Ibintu biryoshe.

Indimu n'icamwa ciza cane, gifise Ibara risa n'icatsi gitoto kikaba gikoreshwa muguteka canke rikanakoreshwa muvyo kurya bidatetswe ,kugira ryice ubucafu bumwe na bumwe hama ikanakoreshwa cane mugukora umutobe uryoshe.

Ubworozi bw' amafi bukoregwa ahantu henshi cane. Ubu aha ndavuga; mubiyaga, muruzi, mubiyaya, novuga ndetse nomumyonga. Hari ahantu henshi bobikorera, gusa benshi bakunze kubikora mwijora bigatanga rero numwimbu mwishi.

Umurimo wogukora umwavu ufise akamaro kanini kumurimyi, kuko utuma ubutaka bugira intungamubiri, numusaruro mwiza. Umwavu utanga intungamubiri zikenewe zifasha ibiterwa gukura neza, nogutanga imbuto zikungahaye kuntungamubiri.

Gupompa imiti yica udukoko kubiti nimbuto bifasha mukurinda igitigiri cudukoko twonona ibitegwa ibihingwa vyimyumbati ibigori ibiharage nibindi

Urutaro ni igikoresho gikoreshwa mu rugo , mu gusukura imbuto bavanamwo ibitorwa , ico gikoresha gituma ivyo kurya biba bisukuye , bigakomeza gufasha mu kurinda indwara.

Gupompa imiti kubitegwa n'igikorwa gifise akamaro kanini ku burimyi kuko gifasha kurinda umwimbu nokongera umusaruro kwifashisha imiti bituma ibitegwa birindwa ingwara n'udukoko dushobora kwonona imbuto n'ibibabi bigatuma umusaruro wiyongera.

Akamaro kogupompa imiti ibiterwa nigukigira igiterwa udukoko n'ingwara bishobora kuconona, ivyo bituma amababi n'imbuto biguma bifise ubuzima bwiza kandi bigakura neza, bifasha nokwongera umwimbu ko ibiterwa bitahungabanwa nudukoko, bitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Gutabira indimo n'igikogwa cokongera intungamubiri mubutaka kugira ibitegwa bikure neza kandi bitange umwimbu, ubutaka buronka ivyo bukeneye kugira imbuto zikorwe neza kandi n'ibitegwa bigire ubwiza.

Gukoresha umwavu wikizungu, mubutaka, bifise akamaro kanini kuburima. Uyu mwavu utanga intunga mubiri nyinshi z'ingenzi zifasha ibihingwa gukura neza, cane cane azote ifasha amashami namababi kwiyongera.

Ikigori n'igiterwa c'ingirakamaro mu burimyi kandi kugira gikure neza gisaba ibintu bimwe na bimwe bihambaye. Ubwa mbere gikenera ubutaka bwiza burimwo intungamubiri zihagije kandi butarimwo amazi menshi cane.

Gutera imiti, ni uburyo bwo gukingira igiterwa udukoko n'ingwara zishobora kuconona. Iyo miti ishobora kuba iyamazi ipomwa canke yifu isanzwa nk'umwotsi kumababi.

Akamaro k’umwavu ku murima ni kanini. Uratuma imizi y’ibitegwa ikomera, bigatuma igitegwa gifata neza amazi n’intunga mubiri ziri mubutaka. Ivyo bituma igihingo gikura neza kigatanga imbuto nyinshi.

Ubwambere roketi ni umuti batera kubiterwa ukagera ahantu hose mumababi, kumashami no kumbuto, uwo muti ufasha mukwica udukoko twonona ibiterwa, n'udusimba nizinda nyamaswa nto zishobora gutuma imyaka igabanuka.

Ubworozi bw'amafi ni igikorwa c'ingirakamaro mu bworozi, ubwambere kubika amafi neza birinda ko yononekara ningoga kuko amafi ashobora kwononekara mugihe gito iyo atabitswe neza, icakabiri bifasha abarovyi n'abadandaza kubandanya baronka inyungu bakagabanya igihombo

Gutegura amafi, n'igikorwa cogutunganya amafi kugira ayiteguye kuribwa canke kugurishwa, ivyo birimwo gusukura, gukata, guteka canke gukora umutobe bitewe n'ukuntu ashaka kuribwa.

Kubika amafi mumabarafu, nuburyo bwokuyabungabunga kugira ntiyononekare ningoga. Mugihe amaze gufatwa, acashirwa mumbeho kugira agabanuke ubushuhe butuma yangirika. Gutyo agashobora kumara igihe kirekire adahindutse.

Ifi ifise akamaro kanini k'umuntu no ku muryango , ubwambere ifi irimwo "poroteyine" nyinshi , amavuta meza hamwe n'ivyunyunyu bita "kalisiyumu" bifasha umubiri gukomera , umutima gukora neza no kurinda indwara zimwe na zimwe.

Gutegura amafi mu buryo bwa none biroroshe. Amafi asukurwa neza ubwambere, bakayahanagura hanyuma bakayatekera muma shashi barashobora gukoresha nibirungo nk'ibitunguru, tunguru sumu, amashu, n'ibindi birungo vyinshi.

Amafi afise akamaro kanini kubantu nibidukikije. Kumibiri y'umuntu amafi atanga intunga mubiri nyinshi nka proteyine, vitamine nibindi vyunyunyu bifasha gukomeza ubudahangagwa, amagufa nubuzima bw'umutima.

Uburyo bwo kubika amafi ahantu hakanye bikorwa mu kuyashira mu mabarafu, canke mubikoresho bikanyisha nigoga igifatwa irasukurwa neza igashirwa mukintu gikanyisha kungira igume imeze neza.

Kubika amafi mw'ibarafu ni ngirakamaro gose, n'uburyo bwiza bwo kugira ntapfe, amafi rero aca mu bikorwa vyo gukururwa no gusukurwa neza hanyuma akabikwa mw'ibarafu kugira agumane ubuziranenge n'ubwiza bwayo.

Amafi afise akamaro kanini ku barovyi, bgambere amafi n'isoko ryamafaranga ku barovyi kuko bayaroba bayagurisha ku masoko bakaronka inyungu uburovyi butuma habaho kandi nakazi kubantu benshi nkabarovyi ubgabo, abadandaza nabatwara amafi .

Kwotsa amafi ni uburyo bwiza bwo gutegura kugira abantu babirye , amafi akurwa mumazi agasukurwa neza, hanyuma akabikwa mu muriro canke mu mwotsi, kugira aronke akandi kanovera.

Igikogwa cogukoresha indimu mugutegura amafi kirafasha cane gituma ifunguro riryoha. Umutobe wayo usukwa kunyama zivyo biva mu mazi kugira ugabanye akamoto kenshi gaturuka mukiyaga canke muruzi.

Uburyo bwo gutegura amafi , ni igikorwa gikomeye mugutunganya amafi kugira abe asukuye kandi ateguwe neza kugira ngo aribwe, amafi agurwa mumazi , agasukurwa kugira ngo akurweho ivu n'iyindi myanda yose idakenewe.

Kubika amafi ukoresheje umunyu ni uburyo bwiza butuma amafi atononekara ubwa mbere amafi arasukugwa neza hanyuma agasigwa umunyu kumpande zose kugira winjire neza munyama .

Amafi ashobora gupfa kubera ukwononekara kw'amazi, iyo amazi y'inzuzi canke y'ibiyaga yandujwe n'imyanda , amavuta canke ibindi bintu bibi amafi ntashobora kubaho neza , amazi acatakaza ubuziranenge bwayo kandi amafi akabura umwuka ukenewe kugira ngo abeho .

Igikorwa cokwotsa ifi. Kiba igihe ifi imaze gukurwa mumazi, mugusukurwa. Uwubikora ayishira mumuriro, canke kwisafuriya akoresheje amavuta make numuriro w’inkwi.

Inzuzi ni amazi atemba ava mu misozi akagenda mu bibanza bitandukanye, atanga amazi kubantu, ku nyamaswa kandi agatuma ubutaka burushaho kwera.

Isamaki nifi ikunda kuboneka mu mazi yinzuzi nibiyaga. Ifise umubiri woroha, amababa make namabara atandukanye bitewe nubwoko. Abantu benshi bayikunda kubera uburyohe bwayo, nintunga mubiri zirimwo.

Igikogwa co kuroba n'uburyo bwo gufata amafi mu mazi nk'inzuzi; ibiyaga; canke mu nyanja hagamijwe kuronka ibiribwa n'inyungu, abarovyi bakoresha ibikoresho bitandukanye nk'imigozi; ubwato kugira ngo hashobore gufatwa amafi neza.

Ifi ifise akamaro kanini ku buzima bw'abantu, bwambere itanga proteyine nyinshi ifasha mu gukomeza umubiri ikaba irimwo n'amavuta meza mu kurinda mu umutima n'ubwonko n'imitsi.

utuyira tw'ikirundi n'utuyira twatunganijwe n'abantu kugirango bagere ahantu ningoga ubwambere dufasha abantu kugenda ningoga kuko baba bashobora kwirengagiza ya mabarabara manini bakagera ahantu bihuse.

Uburimyi bwa kijambere ni uburyo abarimyi bakoresha mubuhinga bw'ubumenyi bugezweho kugira umwimbu wiyongere Kandi ube mwiza ,ubwambere uburimyi bituma umusaruro wiyongere cane kuko hakoreshwa imbuto z'indobanure n'uburyo bwokwitaho umurima neza

Amatongo yaraze, nta , ntibikiri nka kera aho umuntu yavuka afise itongo ryiwe akaziririmamwo, akazoryubakamwo, akazoritungiramwo n'abana biwe bose akazoronka nivyo asigira abandi .

Uburumyi rufise akamaro kanini kubantu, mu miryango no mubukongo muri rusange. Ubwambere butanga ibiribwa bihagije kandi bifise intugamubiri bifasha abantu kugumana ubuzima bwiza, no kugira imbaraga zo gukora ibikorwa vya buri munsi.

Amatete afise akamaro kanini kubuzima bgabantu, no kubidukikije ,bgambere akoreshwa mu bgubatsi, no mungo nahandi ko ari ikimera gikomeye gitoroshe gucibga kandi kiramba ashobora kubaka amazu, intebe, n'ibindi.

Igiterwa c'igitoke ni kimwe mu biterwa bihambaye cane mu burimyi cane cane mu bihugu cacu, ubwambere igitoke gikura neza mu butaka burimwo intungamubiri kandi bufise amazi ahagije, gikunda ikirere gishushe kandi gifise imvura ihagije kugira gikure neza.

Ivyatsi birafasha ubutaka gukomera no kugira ubutungane. Gukomeza n'ibihingwa navyo, bimwe birashimisha amaso kandi bikorana n'ibidukikije, mu gutanga umwuka mwiza n'ubutaka bwiza.

Ibiti bifise akamaro kanini ku bidukikije mu buzima bw'abantu. Ubwa mbere, bica mu guhumeka neza kuko bikurura umwuka mubi, bigasohora mwiza, ukenewe n'abantu n'inyamaswa.

Igitoke ni ikimera kigira imbuto ndende. Gikurira mu mirima, gikunda ubutaka bwiza hamwe n'imvura ihagije. Iyo gitewe neza kiraryoha kandi gitanga inguvu ku mubiri.

Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha kugira arinde umurima ubushuhe bwinshi kugira ibitegwa bikure neza kandi ntivyononekare , harimwo gukoresha ubwatsi bwo mu mirima, gushira amashami canke ivyatsi bakabisanza.

Igiterwa cigitoke gifise akamaro kanini mumibereho ya buri musi ubwambere igitoke nigiterwa kiramba Kandi coroshe kurima , gishobora gukura mubice bitandukanye Kandi bigatanga umusaruro igihe kirekire.

Igiterwa c'igitoke gifise akamaro kanini kumiryango nomuburimyi, bw'ambere gitanga ibiribwa gifise intungamubiri nyinshi nibinyasukari namazi bifasha abantu kugumana inguvu kugira ubuzima bwiza.

Imirima yibigori ifise akamaro kanini mumiryango no kubarimyi, ubwambere itanga ibiribwa bifise intungamubiri nyinshi nivyunyunyu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza no kugira inguvu. Kurima no kugurisha ibigori bituma abarimyi baronka inyungu.

Igitoke n'igiterwa ciza cane, gikunzwe kuboneka ahantu hakanye, kiraba ahantu hashushe nahonyene kirera gose kigatanga umwimbu mwinshi, aho novuga munce nkaza Makamba, Rumonge n'ahandi

Igiti c'umukaratusi kiboneka ahantuhenshi gose. Aha novuga ibururi, kiratemwa kigakorwamwo intebe; ibitanda; ububati ndetse novuga nintebe zo mwishure, aha ziragurishwa gose.

Imbuto rero kugira ngo zame neza zitange umwimbu mwiza, umuntu azishira mw'isi yera; isi ndimwa, kandi akirinda gose kureka ngo amazi agume adudubiza hejuru, ahubwo imvura iguye ni vyiza ko abantu baca imikobeko, kugira ngo ironke ah'ica.

Uburimyi bufise akamaro kanini muguteza imbere igihugu bukora ibigungurwa vyibanze abantu banera misiyose bigatuma ntakibazo c’inzara kiboneka bigatuma abanyaguhugu bagira amagara meza kandi bakagira inguvu zo gukora ibikorwa bitandukanye.

Ishu ni igiterwa c'imboga kirimwa cane mu mirima y'abarimyi. Gifise amababi manini yegeranye agasa n'uruziga. Ni igiterwa gikunda ikirere kidashushe cane kandi n'ubutaka burimwo intabire nziza.

Ibiraya ni igiterwa c'ingenzi mu burimyi, bikundwa kubera uburyohe bwaco ntakamaro bifise kumubiri birimwo intungamubiri nka vitamine bifasha umubiri gutanga inguvu no gukingira indwara.

Amapera afise akamaro kanini kubuzima bw'umuntu n'iterambere ry'imiryango ubwambere: amapera arimwo vitamine nyinshi, ifasha kurinda ingwara no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri, araryoha kandi agatanga inguvu kumubiri.

Umurima w'ibigori vyakuze neza, urerekana akazi kenshi k'umurimyi. Ibiterwa birebire bihagarara mumirongo utunganijwe, amababi yavyo agashishira mumuyaga. Amasoso yera canke y'umuhondo yerekana ko igihe cokwimbura kigeze. Aho hantu haba hasa neza cane.

Igikorwa co kwaha icayi ni intambwe y'ingirakamaro mu gutunganya icayi, ivyo bikorwa igihe amababi y'icayi akuze neza kandi afise ubuziranenge, abarimyi baratoranya amababi meza bakayabika neza.

Ibigori biterwa k’umurongo n’uburyo bwuburimyi bufasha gukoresha neza ubutaka nokorohereza ibikorwa vyo kwita kugiterwa ,ibigori bitandukanijwe neza bifasha uburimyi gupompa imiti nogukoresha amazi no mugusarura

Akamaro kipiripiri kumubiri ni kinini, gafasha gakomeza uruhu , gakingira ingwara zimwe na zimwe , agapiripiri Kandi karashobora kongera inrya uburyohe

Isoko ni ahantu abantu bateranira kugira bagurishe, bagure canke basangire ibicuruzwa. Mumasoko ya afirika usanga abantu bagurisha ibintu vy'imbuto ; ibijumba; ibigori ; amafi n'ibindi vyo kurya .

Igiti c'umwembe n'igiti gikura mu murima ,canke mu musitani gifise amashami meshi hamwe n'amababi yoroshe ndetse n'amababi atuba kiba ahantu heza umusaruro waco n'imbuto zitukura, ziryoshe kandi zitanga umusaruro mwishi ku mubiri.

I tomati n'imboga zikomeye cane mu mafunguro, kandi zifise akamaro ka nini mu mubiri irimwo vitamine nyinshi canecane vitamine sena a zifasha gukomeza uwudahangarwa no kurinda ingwara zirimwo, kandi amazi menshi afashe umubiri kugumana ububobere.

Ingurube n'igitungwa corogwa mu bice bitandukanye vy'isi kubera akamaro gifise. Kirakura ingoga kikamenyera ibidukikije bitandukanye kandi kigafungura ibintu vyinshi bituma korora bivyoroha kumworozi.

Ipapayi nigiterwa c'imbuto gifise ibara ry'umuhondo numutuku mugihe cera. Kandi kirimwo amazi menshi hamwe n'intungamubiri zitandukanye nka vitamine C. Akamaro kipapayi kumubiri ni kanini. Zifasha kurinda indwara zimwe na zimwe z'umutima.

Ibiraraya bifise akamaro kanini k'umiryango no mu buzima bw'abantu, ubwambere bitanga ibirwa bifise intungamubiri nyinshi, nka vitamine ibinyasukari bifasha umubiri gukomera. No kurinda ingwara zimwe na zimwe.

Umwumbati nigiterwa cingirakamaro kikirimwa cane mumihana myinshi, ivyo biterwa bikura cane mubutaka bikagira imizi minini irimwo ibifungurwa bifasha umubiri wumuntu, bigira amababi manini abonelka kugiti gitoya cumwumbati.

Ivoka nicamwa gifise akamaro kanini kumubiri w'umuntu gifasha umutima gukora neza no kugabanya amavuta mabi mumaraso kirimwo kandi na vitamine nyinshi zitandukanye, zitanga n'inguvu mumubiri kandi igafasha urukoba numushatsi kuguma ifise ubuzima bwiza.

Ishou imboga ifise amababi menshi yegeranye kandi yoroshe, ikura mu mirima canke mu busitani. Ikenera ubutaka bwiza hamwe n'imvura ihagije kugira ikure neza.

Gukorera hamwe canke mumatsinda muburimyi bifise akamaro kanini mubarimyi no kumiryango. Iyo abantu bakorana barashobora gusangira ubumenyi nubuhinga bakamenya ingene bakoresha ubutaka, amazi n'imiti neza kugirango ibiterwa bikure neza kandi bitange umwimbu uhagije.

Umurima w’inanasi werekana akazi katoroshe k’umurimyi, ibiterwa birakura mu mirongo itunganijwe, amababi akarinda imbuto kandi akorohereza ubutaka; Inanasi ikura neza igihe ubutaka bufise ubutungane hamwe n’ifumbire hari n’umuyagankuba ukwiye.

Gusoroma icayi ni igikorwa co mumurima aho abantu batoragura amababi yicayi yose kuburyo bwitondewe , ako kazi gasaba kwihangana , kwitonda hamwe nigihe kirekire kugirango abarimyi baronke umusaruro mwiza .

Ibikerera nubwoko bwibiharage biribwa bikiri bitoto. Ivyo biterwa biba bifise ibishishwa bitoyi bicatsi kibisi, bikaryoha kandi bikoroha noguteka.

Imbuto z'umwembe zirimwo intungamubiri nyinshi zifasha umubiri nama vitamine A na C gifasha gusukura amaraso, gukingira ingwara no gutuma umubiri ugumana inguvu.

Igikorwa cogusiza mumirima intambwe igira akamaro mumurimyi ko bifasha ibiterwa gukura neza no gutanga umwambu mwiza. Ubwambere gusiza bituma ibiterwa biridwa udukoko.

Imyumbati ifise akamaro kanini ku miryango no mu burimyi. Ubwambere itanga ibiribwa bifise inguvu nyinshi kubera ko ikungahaye ku binyasukari n'amazi bifasha abantu kugumana ubuzima bwiza no kugira imbaraga zo gukora ibikorwa vya buri munsi.

Imyumbati n'igihingwa gikenegwa cane mu mubiri, ifasha abantu kubona inguvu, kandi ikorohereza gutegura ibifungurwa bihagije umuryango wose. Ivyo bituma kiba igihingwa gifise agaciro kanini mu buzima bwa minsi yose.

Imbere yogutera imbuto mubutaka, umurimyi arabanza gutegura umurima wiwe neza. Ico gikorwa gitanguzwa nogukuraho ivyatsi bibi, nibisigarira vyibimera vyahora biraho. Hanyuma ubutaka bugacugurwa canke bugahingurwa kugira bworohe.

Ipilipili ifise akamaro kanini mu muryango ,no mubuzima bwa bantu ubwa mbere ikoreshwa guteka ikirungo igatanga akamoto kamez neza bigatuma ivyo kurya biryoha kurushirizaho .

Ubuhinga nuruhare umurimyi afise bituma haboneka ibiribwa bihagije bifise intungamubiri kandi bituma imiryango ibona ubuzima bwiza uruhare rwiwe kandi rugarukira ku bukungu bw'umuryango kuko umwimbu mwiza utuma haboneka n'inyungu zifadika.

Umurima wo gukora umwavu nuwingirakamaro cane muburimyi kuko ufasha gutanga umwimbu mwiza kandi ukungahye muburyo bwa ntugamubiri , ushobora gukorwa muburyo bwakera nogukoresha umwanda wamatungo, ibisigazwa vyibimera.

Akamaro k’ibijumbu ku mubiri harimwo gutanga inguvu vuba kubera ibinyasukari bisanzwe, gufasha gukomera kw’uruhu n’amagufa, kugabanya n’umunaniro no kurinda indwara zimwe na zimwe.

Ikigori ni igiterwa gihambaye cane mu burimyi. Gikundwa kubera ko gitanga umwimbu mwinshi kandi kigafasha gutunga abantu benshi. Gikura neza ahari izuba n'imvura bihagije, kandi kiramenyera ubutaka butandukanye.

Amateke afise akamaro kanini mu burimyi no mu mibereho ya buri musi, ubwa mbere amateke aroroshe kurima mu bice bifise amazi menshi, nk'ahari imigezi, bigatuma abarimyi bayakuramwo umusaruro mwinshi.

Amabungo, n’ivyamwa vy'imbuto bifise uburyohe budasanzwe, kandi bikundwa cane kubera umutobe wavyo, bikura ku giti gifise izuba ryiza n'imvura ihagije, kugira imbuto zikure neza kandi zitange umutobe mwiza.

Kurima umuceri n'igikorwa co mu murima aho abarimyi baterera imbuto y'umuceri ku butaka bwateguwe neza, ico kimera gikunda amazi menshi cane kugira gihingwe neza.

Ipiripiri ni igiterwa gikoreshwa cane mu gutuma ibifungurwa birushiriza kuryoha. Iyo congewe muvyokurya gitanga uburyohe budasanzwe. Gikoreshwa mu guteka inyama, imboga. amasosi n'ibindi. Bigafasha guvanga uburyohe butandukanye mu mafunguro.

Imyembe ifise akamaro kanini k'umubiri w'umuntu nubukungu bw'imiryango, irimwo vitamanie nyinshi zifasha gukomeza ubutahagarwa bw'umubiri kandi igafasha nurukoba namaso kugira ubuzima bwiza.

I choux ifise akamaro kanini kubuzima bwumuntu nubukungu bwimiryango, ubwambere irimwo vitamine nyinshi bifasha gukomeza ubutahangarwa bwumubiri, bituma amaraso akora neza nokurinda ingwara zimwe na zimwe.

Ikigori nigitegwa cane gikomeye mu gihugu c'Uburundi, no mu karere ka Africa kubera akamaro kaco mu burimyi no mu bukungu. Bwa mbere ibigori birimwa mu buryo butandukanye bikunze gitegwa mu mirima hose mu gihugu haba mu butaka bunini canke mu busitani bg'umuntu.

Igiterwa c'umusigati gifise akamaro kanini kuburimyi no kubukungu, ubwambere umusigati ,n'igiterwa gitanga inyungu nyinshi kuburimyi kuko gikunzwe cane mumasoko Kandi gikoreshwa mubintu bitandukanye.

Indimu ni igitegwa c'imbuto gifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu no kubuzima bwa buri musi. Imbuto zazo zirimwo vitamin C,bifasha gukomeza umubiri no kugira ubudahangagwa.

Amatomati nimboga ziriko ibara ritukura, zikunda kuboneka kumasoko yimboga, ziraboneka mumirima iri hafi y'ingo canke mubusitani. Ico giterwa gitanga imbuto nyinshi mugihe cizuba hamwe nimvura ihagije.

Umwibu wibiraya uhambaye kuntungamubiri, ukaba inryo ifasha umubiri kuronka inguvu namavuta akenewe. Ukoreshwa muguteka ibifungurwa bitandukanye uretse nivyo, umwibu wibiraya urafasha abarimyi kuronka amafaranga mugihe bawugurishije kuma soko.

Impene z'isuguru ni impene z'ingabo zikundwa cane kubera imishatsi myinshi mu maso n'inkokora ndende, zituma zigaragara nkizikomeye zikaba zikunda kuba mubidukikije bitandukanye kandi zigafungura ibimera vyinshi.

Igikorwa co gukora Umwavu gifise akamaro kanini muburimyi gifasha ubutaka umwimbu mwiza kandi uramvya, Ubwambere gukorana Umwavu bituma burushiriza kuba bwunguka intungamurbiri zitandukanye.

Icamwa Pasiteke ni ikimera gikura mu mirima canke mu busitani, gifise imbuto zifise amazi menshi kandi atukura imbere. Gikunda ubutaka bw'umwimbu hamwe n'imvura ihagije kugira gihingwe neza.

Igikorwa cokubika umwimbu mumifuko nintambwe ngirakamaro muburimyi kugira umusaruro ugumane ubuziranenge, kandi urambe. Ubwa mbere kubika mu mifuko bituma imbuto ibigori n'ibiharage nibindi biterwa bitononekara.

Umurimyi afise akamaro kanini mu buzima bw'abantu no mu iterambere ry'Igihungu bwambere niwe atanga ibiribwa, imboga n'imbuto bifasha imiryango kubona ifunguro rifise intungamubiri icakabiri ibikorwa vyiwe bituma ubukungu bwiyongera.

Ikawa ni igiterwa cingenzi mu burundi, kuko gitanga umwimbu mwinshi. Kandi kigatanga n'amahera mvamakungu kuko gicuruzwa hanze y'igihugu mbere kikanatanga nakazi kenshi.

Ibigori bikura mu mirima yegereye amazi makeyi kandi n'ubutaka bworoshe abarimyi barakora uko bashoboye kugira vyere neza bikunze gukoreshwa mugukora umutsima n'icayi c'ibigori n'ibindi.

Igiti c'ivoka gikura mu bibanza bifise ubutaka bugira amazi n'ikirere ciza kigakura neza, mugihe c'imvura ihagije, abantu barakoresha ivoka mu gutegura ivyokurya bitadukanye nka masarande canke ibindi.

Abasoroma icayi bakorera mumirima itoshe. Batoragura amababi yose neza bagatunganya umusaruro utagira intenge. Bakoresha amaboko, bagakurikiza amategeko yubutaka kugira ibihingwa bironke amagara meza.

Ibiraya bifise akamaro kanini mu miryango no muburimyi, ubwambere bitanga ibirirwa bifise intugamubiri nyinshi nka vitamine. Bifasha umubiri gukomera, kurinda ingwara no gutanga inguvu.

Intama ni inyamaswa zikunze kwororerwa mu mirima zikaba zizwi ku bwoya bwazo, inyama n'amata zitanga, zikunda kuguma hamwe zikagira ingeso y'ubwitonzi kandi zikarya ubwatsi butandukanye

Ubworozi bw'inkoko bufise akamaro kanini k'umuryango nubukungu bw'aborozi bwambere butanga inyama namagi kubera bufise protiene nyinshi bufasha abantu kugumana ubuzima bwiza nokugira inguvu.

Ivoka ifise akamaro kanini mu muryango no mubuzima bw’abantu itanga ibiribwa bifise intuga mubiri nyinshi nka vitamine lpoteyine namavuta meza bifasha umubiri gukomera kungira ubuzima bwiza.

Igikorwa cokwaha nigikorwa cingirakamaro muburimyi, aho abantu bakura imbuto canke ibiterwa mubiti canke mumirima. Ubwambere kwaha bituma imbuto ziboneka ziri nziza kandi zitononekaye.

Amateke afise akamaro kanini ku miryango n'ubuzima bw'abantu. Ubwa mbere atanga ibiribwa bifise intungamubiri nyinshi nka vitamine ifasha umubiri gukomera no gutanga inguvu. Kubirima no kubigurisha, bituma abarimyi baronka inyungu, bigafasha guteza imbere ubukungu bw'imiryango yabo.

N'ivyamwa bikundwa cane kubera uburyohe bwavyo nakamaro bifise kumubiri, bikurira kugiti c'ipera bikamera neza mu burere bufise ubushuhe n'imvura bihagije.

Ivoka n'ikimera gifise imbuto nini, zoroshe kuruhande hamwe nuruhu rukomeye rw'icatsi. Rikura mu mirima canke mu busitani kandi gikenera imvura nubutaka bwiza kugira gihingwe neza.

Barimyi bene wacu mwige uburimyi neza kugira mutange umwimbu uhagije kandi mwiza, uburimyi si ukurima gusa n’ubuhinga bwo kurengera ubutaka ukoresha neza amazi n’imiti muryo bubereye no gukurikirana ibiterwa kugira bikure neza.

Igikorwa co gusiza no guca imikobeko kiba igihe imyaka imaze gukura kugira igume ifise ubuzima bwiza kandi n'umusaruro w'iyongere. Abahinzi barakora gusukura ubutaka bagakuramwo ibimera bidasabwa n'imikobeko yagiye yivanga mu murima.

Uburezi n'igikorwa co kwigisha kigafasha abantu kubona ubumenyi, ubuhinga n'imyitwarire myiza ku gihugu uburezi bufise akamaro gakomeye cane kuko butuma abantu bashobora gukora, gutanga ivyiyumviro bishasha no gufata umwanzuro ubereye.

Akamaro kivoka ku mubiri ni kanini ifasha mu kuwukomeza irindi umutima n'amaraso kandi itanga inguvu kumuntu, ivoka iraryoshe ishobora kuribwa yonyene mwisupu muri sarade canke muzindi ndya zitandukanye.

Kurimira hamwe ubwambere bituma ibikorwa bikorwa vyihuse kandi neza kuko abantu benshi bafashanya mu gutera, gusukura no gusarura, ivyo bituma umwimbu wiyongera kandi ukaboneka ku gihe.

Imicungwe nimbuto zikungahaye kuntunga mubiri cane cane vitamine se bifasha umubiri gukomera kugira ubutahangagwa no kurinda ingwara co kimwe na mandarine indimu amabera n'ibindi

Kurima kijambere bisaba akamaro kanini mw'iterambere ry'igihugu no ku barimyi ubwa mbere kurima kijambere bituma umusaruro wiyongera, kuko ibiterwa n'amatungu bikura neza, kubera uburyo bugezweho bwo kuvyitaho.

Ihimiriza ryo gutera ibiti n'amashamba n'igikorwa co gukangurira abantu bose. Kumenya akamaro ko kubungabunga ibidukikije, biciye mugutera ibiti. Bikorwa mu mashure, mu misozi no mu miryango kugira abantu bose bitabire ico gikorwa.

Gusiza mumurima bifese akamaro kanini kuburimyi; umusaruro kubiterwa. Ubwambere gusiza bituma ibigwa birindwa udukoko, n'ibindi bimera bidakenewe, bigatuma ibitegwa bikura neza.

Abarimyi bakora akazi katoroshe mu mirima itandukanye baratereta, baterura kandi bakarinda ibihingwa vyose kugirango bizere neza ,bita ku butaka bagashaka ko bwera neza kandi buramba.

Imisigati ni igiterwa kirekire gifise amababi maremare kandi akomeye. Kirimwo umuti w'isukari karemano. Irimwa mu mirima y'abarimyi cane kubera uburyohe bwaco n'akamaro mu buzima bw'abantu. .

Ibigori bifise akamaro kanini kubantu kumiryango nokubukungu bwigihigu, ubwambere ibigori bitanga imfuguro ikenewe ko birimwo intungamubiri nyinshi bifasha umubiri kubona inguvu nogukomera.

Uturima twigikoni ni utirima duto turi hafi y'inzu, dukoresha mukurima imbonga n'imbuto zogufasha umuryango kuronka ibiribwa vy'aminsi yose bitegurwa muburyo bworoshe kandi dukoreshwa neza ahantu hatoya.

Ibijumbu n'ibimera bifise imbuto ndende bikurira mu mirima canke mu busitani bikenera ubutaka bwiza hamwe n'imvura ikwiye, iyo imbuto ziteguwe neza ziraryoha kandi zitanga inguvu ku mubiri abantu barazirya bakongera bakaronka intunga mubiri.

Isombe n'amababi akurwa ku gitegwa c'imyumbati iyo ateguwe neza arakoreshwa mundya. Mu Burundi abantu barayateka bakayavanga n'ibindi bifungurwa nk'ibitoki canke ibiharage kugira bagira indya zuzuye.

Amabungo n,imbuto zikungahaye kuntungamubiri nka Vitamin C ifasha umubiri gukomera kugira ubudahangagwa no kugira inguvu zishobora kuribwa bisanzwe canke zigatunganywamo imitobe .

Ipwaro ni igitegwa c’imboga gikora mu butaka bufise izuba n’ubushuhe buke. Kirimwo intunga-mubiri nka vitamine A na C, gifasha umubiri gukomera no gukingirwa indwara.

Igitegwa c'ibiharagi ni ngira kamaro mu burimyi no mu buzima bw'imiryango ubwa mbere ibiharagi birategwa muburyo bworoshe kuko bishobora gutegwa mu mirima itandukanye kandi bikihanganira ibihe ivyarivyo vyose ica kabiri bifasha mu gutanga umusaruro w'izewe .

Ivyema ni ibiterwa bito birimwa m'umurima kandi vyama mukuzimu, iyo vyakuze abarimyi barabivyura bagakuramwo utubuto turibwa nabantu , utwo tubuto turafise akanovera kandi dutanga inguvu kumubiri .

Ibiharage bitoto nibihingwa bito, ariko bifise akamaro kanini kubuzima bwabantu. Abarimyi, barabibika kugira bironke akanovera nuburyohe. Utwo tubuto turashobora kuribwa tudatetswe, kandi birafasha nogutanga inguvu ni ntungamubiri.

Umurima w'ubushaza bugaragaza ubwiza bwakazi kumurimiyi, ibiterwa vyera, ibibuto vyiza birakura mubutaka butoshe, aho hantu harangwa amahoro numutekano gubuhingu, bigatuma abarimyi babonye umusaruro bigira akamaro.

Inkorofani ni igikoresho gikoreshwa cane mu bikorwa vyo mu murima. Gikozwe mu cuma, kigira ipine imwe imbere hamwe n'imikono ibiri. Ico gikoresho gifasha mu gutwara ifumbire, umwimbu, ibiti canke umusenyi uva ahantu ujanwa ahandi.

Igihe c'isarura ni igihe abarimyi bakura umwimbu mu murima ni intambge ihambaye cane mu burimyi. Niho haboneka umusaruro wose wivyakozwe ,ubgambere isarura rikorerwa mu gihe gikwiye, igihe ibitegwa bimaze gukura neza.

Ubucurizi bwimyaka yomumirima, n'igikorwa gihambaye gifasha abarimyi, n'abandi bantu mubuzima bwa misi yose, iyo imyaka yeze ikimbugwa mumirima irashorwa kuma soko kugira igurishwe, ivyo bituma ibifungurwa birwira mumihana, nomubisagara.

Amasaka ni ikimera gikura neza mubutaka bworoshe kandi butagira amazi menshi , kikaba gihingwa mu bihugu vyinshi vya afirika kubera gukomera kwaco kukirere kibi.

Intete z’ibigori n’ifunguro rikoreshwa cane kandi rifise akamaro kanini mubuzima bwa bantu .Ikoreshwa mugutengura ifungurwa zitandukanye kubu ubugari, ubuyi, n’ibindi. Akaba ari ivyo kurya bikunda cane mu muryango myinshi.

Ibiharage bidandazwa mu buryo butandukanye kugirango bigere kuba kiriya bisukuye kandi bisa neza ubwa mbere ibiharage biratoranwa kugira hakugwemo ibimeze nabi canke ibidakoreshwa .

Ibiharage n’ibihingwa bikura neza mu butaka bufise ubutungane. Ivyo bihingwa bifasha abantu kubona ibifungurwa bihagije kandi bikunze kugaragara ko, ku masoko arivyo biba bibonetse gusa no mu miryango y’abarimyi biba vyuzuye.

Umurimo w' kugurisha umwimbu bifise akamaro kanini mu miryango bwa mbere kudandaza umwimbu bituma abarimyi bashobora kugurisha umusaruro wabo m'uburyo bworoshe bakabona amafaranga akoreshwa no mu miryango yabo.

Uburimyi bufise akamaro kanini ku miryango no ku bukungu bw’igihugu. Ubwa mbere uburimyi butanga ibiribwa ku miryango, bigatuma abantu babasha kurya neza kandi bakabandanya kugira ubuzima bwiza. Bituma kandi habaho inyungu ku miryango, kuko ibitegwa n’amatungo bigurishwa ku masoko.

Gutera k'umurongo n'uburyo bwiza bwo kurima bufise akamaro kanini k'umurimyi ubwambere bituma ibiterwa vyisanzura nti bigonganire ku zuba amazi ni intunga mubiri bigatuma bikura neza kandi bigatanga umwimbu mwishi.

Ibiharage bifise akamaro kanini mu buzima bw'abantu no mu miryango. Bwa mbere ibiharage birimwo proteyine nyinshi zifasha kwubaka umubiri no gukomeza umubiri, cane cane ku bantu batarya inyama nyinshi.

Ibiharage bidatonoye mubwoko bwibiharage bikiri bitoto, bitarakura neza mu murima. Ivyo biterwa bikunze kuba bifise amababi matoyi, kandi intete zirimwo amazi make, intunga mubiri nke ugereranyije nibihingwa vyamaze gukura.

Igikorwa co kugosora hakoreshejwe urutaro ni uburyo bwo gutandukanya imbuto n' umwanda nk'ivumbi, ibishishwa canke ibindi bitari vyiza. Ivyo bikorwa mu gufata imbuto ukazirurira hejuru ukoresheje ico gikoresho hanyuma umuyaga ugatandukanya ivyoroshe n'ibiremereye.

Amasaka ni igiterwa gikundwa cane mu burimyi kubera ko cihanganira ubushuhe kandi kigakura neza aho ari izuba ryinshi. Gikenera ubutaka bworoshe kandi gifise ubushobozi bwo gutanga umwimbu mwiza naho imvura itabaye nyinshi.

Ibigori nibitegwa bihambaye cane muburimyi, bikundwa kuberako bitanga imwimbu mwinshi kandi bigafasha cane mugutunga abantu benshi. Bikura neza ahari izuba nimvura bihagije.

Gukora ifu mu bigori vyumye bikorwa mu ntambwe zikurikira, ibigori vyumye biratoranywa hagakurwamwo ibitagira akamaro bikarongwa hanyuma bikuma neza kugira bibe vyiteguye gusya.

Igikorwa co gukubita ibiharage n'uburyo bwo gutandukanya imbuto z'ibiharage n'amababi abikikije, ico gikorwa gituma imbuto z'ibiharage ziboneka neza kandi zoroshe gutegura, guteka canke kubika igihe kirekire.

Igitegwa cubushaza kirimwo ibitunga umubiri kandi gifise akamaro kanini kubantu no kwisindimwa ubwambere ubushaza bukura neza mwitongo ririmwo intabire kandi horoshe kandi rifise amazi ahagije bigafasha imbuto gukura neza no gutanga umwimbu mwiza.

Ibiyoba, nibimera bifise imbuto nto zikura mubutaka bw'umwimbu. Bikenera imvura hamwe nubutaka bwiza kugira bihingwe neza. Bitanga intunga mubiri cane cane proteyine hamwe nibinure vyiza kumubiri wabantu.

Ibiyoba bifise akamaro kanini kubuzima bw'abantu no kumiryango, umbwabere ibiyoba birimwo proteine nyishi bifasha kubaka umubiri no gukomeza umubiri. Birimwo amavuta meza afasha umutima gukora neza nokugabanya ingwara z'umutima.

Ibiharage bitukura bisa n’amaraso n’ubwoko bukunzwe cane mu mirima y’abarimyi. Izo ntete ziba ntoyi ariko zifise ibara rikomeye rikwegakwega amaso .Igitegwa cavyo kiramera kikagira amababi matoyi hamwe n’udushami dutanga ivyimbugwa vyinshi.

Igikogwa co gusiza mumirima gifise akamaro kanini mugukura kwibitegwa numusaruro ubwambere gusiza bituma ibiterwa birindwa ibimera bidakenewe nudukoko tudakenewe bigatuma ibiterwa bikura neza

Igikorwa co kudandaza umwimbu n'uburyo bwo kugurisha ibitegwa vyakuwe muburimyi kugira aborozi nabarimyi baronke amafaranga kudandaza neza bisaba gutegura umwimbu kuwusukura no kuwupakira neza kugirango ushikire abakiriya.

Amasaka ni igiterwa c'ingirakamaro mu burimyi ikura neza mu turere tudafise imvura nyinshi, vyihanganira ubushuhe bigatuma kibera abarimyi baba ahari izuba ryinshi itanga umwimbu ukoreshwa mu biribwa bitandukanye cane cane ifu yo gukora infungurwa.

Soya, n'igitegwa gihambaye kuko gikoreshwa mu biribwa bitandukanye kandi, kirafasha n'umubiri kuronka inguvu. Abahinzi benshi baragihinga kuko, kirashobora kubazanira inyungu, no kubafasha mu buzima bwa buri munsi.

Imikerera ifise akamaro kanini ku buzima bw'abantu, ubwa mbere irimwo intungamubiri nyinshi na vitamine A na vitamine C bifasha gukomeza umubiri no kurinda ingwara, imikerera kandi irimwo amazi menshi afasha umubiri kurindwa ingwara zituruka ku kubura amazi menshi.

Ingaburo ziri mu biribwa nk'ibiharage, ubushaza n'ibindi bifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu ubwambere, ibiribwa nkibibiharage n'ubushaza birimwo poroteyine nyinshi zifasha mu gukura no gukomeza imitsi hamwe no gutanga inguvu ku mubiri.

Inzu z'ikirundi , ni amazu gakondo akorwa mu buryo bwa kera , akunda kuba afise inkuta zikozwe mu butaka, mu biti canke mu mabuye, zikaba zisakaje ivyatsi mu rwego rwo gukingira imvura n'izuba.

Ingano zikoreshwa mu gukora ifu imikate n'ibindi biribwa bifasha imiryango kubona ivyokurya bihagije, kandi bifise intungamubiri. Birima neza, bituma haboneka umwimbu mwinshi, kandi usa neza bigafasha abarimyi kuronka inyungu, no guteza imbere uburimyi bwabo.

Mu Burundi haraboneka ubwoko bwinshi bw'ibiharage bitadukanye kuburyo bw'umwimbu, ibara nukuntu bwera ibiharage vy'umutuku birakuzwe cane kuko biryoha kandi bitanga intugamubiri nyinshi murya.

Igihe co gukura kw'igihingwa n'igihe c'ingenzi mu mwaka w'ubuhinzi, ubutaka buratunganywa neza ibibanza biba biteguye kwakira imbuto ivyo bituma ibihingwa bikura vuba, amababi agashika kubutaka kandi bikagira n'amagara meza.

Ibiyoba birashobora kuribwa bitetse canke bikavangwamwo n,amavuta , abantu benshi barabikunda kubera uburyohe n'akamaro ku mubiri, bifise ibiyoba bitanga inguvu bifasha gukomeza amagufa kandi bigaha umubiri intunga mubiri .

Ibiyoba bifise akamaro kanini kubuzima bwabantu nomuburimyi. Kumubiri, ibiyoba birimwo proteyine nyinshi, amavuta meza, vitamine n’ibindi vyunyunyu bifashe gutanga ingumvu, gukomeza amagufa, nokurinda ingwara.

Umurimyi ahagaze mu murima wiwe inyuma y'akazi kenshi ko kuwurima no kuwitaho. Afise umufuko wo gushiramwo umwimbu yitegura kwegeranya ivyo yejeje kugirango abijane i muhira.

Kubika umwimbu mu mifuko bifise akamaro kanini muburimyi no ku miryango, ubwambere bituma umwimbu urindwa ukwononekara nk'uwutarimwo umukungugu, amazi menshi canke udukoko twonona ibiribwa.

Igikorwa co kugosora n'uburyo bwo gusukura no gutunganya umwimbu n'ibidafise akamaro. Ahanini, bikoreshwa mubintu nk'ibigori, amasaka canke umuceri. Umurimyi afata umwimbu akawuterera hujuru akoresheje igikoresho, umuyaga ugatwara ivumbi n'ibishishwa.

Igihe ibimera vy'imbuto bitangura gukura, bigahinduka ibimera bishasha. Mukirundi ico gihe gikunze kuba mugihe c'imvura gihagije, ubutaka bukaba bworohereye kandi bufise intunga mubiri zikenewe kubimera.

Ibiharage bifise akamaro kanini atari gusa mubijanye nivyo kurya ariko nom'ubuzima bwa buri munsi, nom'uburimyi birafasha kandi mu kurinda isuri kuko bitwikira ubutaka bikarinda imvura kubutwara.

Ibigazi ni ibihingwa bitoroshe ariko bifise akamaro kanini cane, amababi yavyo ararwira hejuru kandi aratanga umuco w'akarere , akarinda ubutaka kandi agakora umwuka mwiza, ariwe twita "oxygène".

Ibiharage n’igiterwa gikundwa cane mu burimyi kubera ko gitanga umwimbu mwishi kandi gifise intungamubiri nyishi bikura neza ahantu hafise ubutaka bworoshe izuba ryiza n’imvura ihagije.

Igikorwa co gutora ibiharage kiba imbere yogushira kumuriro , uwubikora arabisanzura ku meza canke mu biseke , agatangura kuraba neza akuramwo amabuye, uduti n'iyindi myanda ivanze navyo.

Amasaka afise akamaro kanini k'umiryango no muburima, umbwabere amasaka atanga ivyo kurya bifise intungamubiri nyinshi nka proteine nibindi vyunyunyu bifasha umubiri kuronka inguvu no gukomeza ubuzima bwiza.

Kugaburira Inka mukiraro utarinze kuziturutsa n'uburyo bw' ubworozi bwa kijambere. Murubwo buryo ,umworozi azana ivyatsi ibisigarira vy'imyaka canke ibindi bifungurwa akabishira mukiraro ah' Inka ziri.

Impene n'inyamabere nto ifise uruhu rworoshe hamwe n'imishatsi yoroheje, amabere yayo atanga amata, kandi afasha abana bakiri bato n'abantu bakuru kuronka intunga mubiri bigatuma umuburiri ugaragara neza.

Gupoma imiti ku bitungwa nko ku nka, bifise akamaro kanini mu kubirinda udukoko twinjira mu ruhu; n'ingwara zishobora kwangiza ubuzima bwazo, ibi bituma inka zikura neza zigakomera kandi zigatanga umusaruro mwiza nk'amata; inyama; n'ibindi.

kugira inka ivyare neza bisaba ku menya igihe izo kwimira, Kuyigaburira neza no kuyitaho mu buzima bwa minsi yose iyo bikorwa neza bituma haboneka inyana nziza umwimbu w'amata ukiyongera.

Inka n'igitungwa gikomeye Kandi gifise akamaro kanini kubantu gitwara Imirima myinshi y'ubuhinzi gukata ubutaka no gutwara Ibintu. Inka itanga amata, ibere, inyuma, ufasha Abantu mumiryango yabo.

Inka zifise amahembe manini zerekana imbaraga n'ubwiza bw'umubiri. Uwo mwihariko, ukunda kugarara ku nka ' imburana n'inkurubusa kuko zifise inguvu nyinshi kandi zorohereza mu mirimo ikomeye.

Ingurube ifise akamaro kanini kumiryango no kubukungu bw'aborozi ubwambere ingurube n'isoko y'amafaranga kuko iroroshe kugurishwa kuma soko kandi ifise agaciro kanini bigafasha imiryango kwinjiza amafaranga.

Kwita k’umwagazi bisaba kuwuha inrya nziza, amazi meza n’ahantu hasukuye. Ivyo bituma zikura zifise inguvu, zigahinduka impene zikomeye zishobora gutanga umwimbu mwiza k’umworozi.

Ubworozi bw'impene ni igikorwa kiri n'akamaro kanini ku miryango myinshi yo mu gihugu. Ni ibitugwa vyoroshe kurera kuko bishobora kubaho mu bibanza bitandukanye kandi ntibikenere ibifungurwa vyinshi cane.

Korora inkoko za kijambere mu kirundi cuzuye, n'ibikogwa bifise intumbero yo kugira umusaruro mwiza w'inyama; n'amagi, mu buryo bugezweho kandi bwiza ku buzima bw'inkoko.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijambere ni uburyo bwo kworora inkoko munzu yateguwe neza, ifise isuku, amazi meza, hamwe n'indya zikwiye. Uwo mugenzo utuma izo nkoko zikura neza kandi zigatanga umusaruro ukwiye.

Guturutsa Inka kumisozi nigikorwa gikomeye mubworozi kuko gifasha Inka kubona ubwatsi bwiza n'amazi ahagije, iyo Inka zigiye kumisozi zirya ubwatsi butandukanye bigatuma nzunguka intunga mubiri nyinshi.

Umu veterinaire afise akamaro kanini kubworozi bw'ibitungwa, ubwambere afasha mukurinda no mukuvura ingwara z'amatungwa kugira ngo ibitungwa bibandanye kugira ubuzima bwiza Kandi bitange umusaruro mwiza.

Inyambo ni ubwoko bw'inka buzwi cane ku bwiza bwazo budasanzwe n'iteka rihambaye. Izi nka zirangwa n'amahembe mare mare meza kandi asamaje atuma zigaragara nk'inyamaswa zifise ishema n'agaciro mu muryango n'umuco.

Ingurube ni igitungwa ciza, gitanga umwimbu mwinshi mu buryo butandukanye, aha novuga nk'inyama, yatanga n'amahera igatanga n'umwavu mwinshi ikororoka cane gose.

Aba veterineri bafise akamaro kanini muku bungabunga ibitunrwa n'ubuzima bwavyo. Bafasha mukurwanya ingwara zishobora kwonona amatungo ,bagatanga inkingo ,bagakurikirana ubuzima bw'inka ,ingurube, intama, n'utundi dutunrwa.

Impene n'igitungwa ciza kiranatanga amata rimwe na rimwe ariko akenshi bagikoresha barondera umwavu ari nayo mpamvu ukunze kubona bagitunga impande y'indimo nyinshi .

Ubworozi, buratandukanye hari ubw'inka, ubw'impene, ubw'inkwavu, ubw'ingurube ariko bwose ni bwiza rero umwe wese arakwiye gutangura akabigira ivyiwe akorora kijambere kubera ko bizomuteza imbere.

Ibikere bifese akamaro kanini kubidukikije no kubantu , ubw'ambere birya udukoko twinshi nk'imibu nutundi twonona ibiterwa , bigafasha mukugabanya ingwara no kurinda imirima.

Icari ni igikorwa c'inyoni h n'ibindi binyabuzima bikoresha ubwenge kugira bironke aho bikika umusaya, ubuhanzi buri inyuma y'icari burimwo ugutoranya ahantu hizewe, gukoresha ibikoresho biboneka n'ibindi.

Imfuku n' igikoko ikomeye ishobora kwonona cane imirima. Ikurira mu mashamba kandi ikagenderera mwivu bwahantu hatandukanye. Iyigiye mumirima ishobora kwimba ibihingwa, ikarya imbuto, ikamena n' mwivu bumeze neza.

Inuma n’inyoni nto ikunda kuba hafi y’abantu no kubiti. Irarya imbuto n’udukoko duto bikayifasha gukura no kugira inguvu. Ifise akamaro mu bidukikije kuko ifasha mu gukwiragiza imbuto.

Idendo ni inyoni ifise akamaro kanini mu buzima bw'abantu, ubwambere idendo ifasha mubucuruzi kuko yororwa igurishwa mu masoko igatuma aborozi baronka amafaranga, kuyorora bituma habaho n'akazi k'abantu bakora mukuyitaho, kuyigaburira no mu kiyigurisha.

Inkona n’inyoni ikomeye kandi ifise agaciro kanini mubidukikije. Izwi ku mamaso yayo akomeye, amababa manini, kandi ishobora kuguruka hejuru cane. Ikurikirana ivyokurya vyavyo muburyo bwihuse kandi butunganye.

Inyoni zifise akamaro kanini mu buzima bw’abantu no mubidukikije , icambere Inyoni zifasha mu kugwanya udukoko twonona ibitegwa tugatuma umusaruro w’uburimyi wiyongera. Ica kabiri zifasha mugusanzaza imbuto z’ibiti n’ibimera ,bigafasha amashamba n’ibiti gukura.

Mbebana inyamaswa nto ikunze kuboneka hafi y'abantu no mu mirimo iragya ibirirwa bitandukanye canecane ivyo imbuto, kandi ishobora no kugwira ifise akamaro mu bidukikije, kuko ishobora gufasha mu kukwiragiza imbuto.

Mu Burundi hari ubwoko bwinshi cane bw'inyoni. Izo nyoni ziboneka mu bice bitandukanye nk'amashamba, mu biyaga, mu nzuzi no mu misozi. Mu mashamba nka Kibira habamwo inyoni nyinshi zitandukanye ziririmba neza kandi zifise amabara atandukanye.

Inkona n'inyoni nini kandi ikomeye izwi kumababa yayo manini n’amasomo akomeye, ishobora kuguruka hejuru ikabona nakure inyamaswa nto nk'imbeba, inzoka n'udusimba dutandukanye.

Umwihariko w'igihuna n'ugufasha cane muku bungabunga uburinganire bw'ibinyamubuzima bwo bugabanya ubwinshi bw'udukoko dushobora kwonona ubutaka n'ibiterwa, ivyo bituma ubuzima bw'ibidukikije buguma ari bwiza kandi buramba.

Inzomvu ziba mumazi cane cane m'uruzi no mubiyaga, ikiyaranga cambere n'uko ari nini kandi ikarya n'ivyatsi vyo mumazi, akamaro kayo mubidukikije nikanini ifasha mu gukwiragiza intungamubiri bicaye mumyanda yayo.

Ikivoruvo n'igikoko gito kizwi cane kubushobozi bwaco bwo guhindura ibara ry'umubiri waco, ivyo bituma kibasha kwinyegeza kubansi gifise amaso abiri ashobora kuraba mu mpande zose zitandukanye.

Inkende n'inyamaswa iboneka cane mumisozi, irakunda gukina no kurondera ibiribwa nkimbuto. Abantu bamwe barayikunda kuyiraba kuko ikora ibintu bitangaje kandi igashimisha amaso, naho ishobora kwiba udukoryo duto, inkende ifise uruhara rw'ingenzi mubidukikije.

Igikona ninyoni nini kandi ikomeye. Izwi cane mubihugu bitandukanye kubera ingumvu zayo nukuntu ibayeho. Ubwa mbere inkona ninyoni ifise imbaraga nyinshi, ifise namababa manini ayifasha kuguruka igihe kirekire idahagarara.

Ikinyamasyo n'inyamaswa iba mu mazi canke ku butaka ifise ikibindi gikomeye gituma itagira ubwoba igihe ihanganye n'inkazi canke igize ibitero. Ifise amaboko akomeye ikunda kugenda buhoro ariko ikabasha kwihangana igihe kirekire.

Idendo ni inyoni nini yororwa mu rugo kandi ifise akamaro kanini ku bantu. Iroroshe kwitaho, ikarya ivyokurya bitandukanye nk'imbuto n'udukoko duto, bigatuma itangura gukura neza.

Inyange ni inyoni yo mwishamba nziza cane ifise ubwoya bwera. Ikagira ndetse n'amaguru maremare, igira nudushatsi tumeze nk'ubwoya inyuma yumutwe, ikaba ikunda gose gutambuka kubutaka. Ikaba ishobora no kwica inzoka n'amaguru yayo akomeye.

Igikoko citwa ifyisi kiboneka canecane muri afurika mu burasirazuba nko muri tanzaniya, kenya .gikunda kurya inyama. kikaba kiba ahantu hashushe gose n’igihugu c’afurika yepfo ubisangamwo ibikoko nk’ivyo.